Ŋutsu aɖe bɔbɔ ɖe akaɖi aɖe gbɔ henɔ o nane kpɔm le anyigba. Ɖeviwo hã bɔbɔ ɖe egbɔ eye ɖewo hã tsi tsitre henɔ ŋutsu la kpɔm.

Esiae nye mɔmemidraƒe aɖe. Le mɔmemidraƒea ŋgɔ la, ŋu eve nɔ afi ma eye ame atɔ̃ aɖewo tsi atsitre ɖe ŋgɔgbe na mɔmemidraƒe la. Mekpɔ ŋutsu eve le emɔ dzi.

Dzo bi teƒe sia eye dzo bi ŋu geɖewo hã. Dzudzɔ nɔ tutum le teƒea eye teƒe sia dze abe mɔmemidzraƒe ene.

Ɖevi aɖewo tɔ ɖe gakpo aɖewo ŋuti le gli aɖe gbɔ. Ɖevi andree le teƒe sia eye woƒe ŋgɔgbe ƒoɖi ale gbegbe. Kotoku wo nɔ wo ŋgɔ eye gbeɖuɖɔ hã nɔ afi ma.

Esia nye watsɛ, le watsɛa dzi la tadi nɔ edzi, lã nɔ edzi, bladzo, makaroni, gbewo, sabala eye koklozi kpe ɖe eŋu.